Etango ngele tali yimo uushitwe ohawu kala tawu monika nawa, naantu oyehole Oku thaneka uuna etango tali yimo oshoka ohaku kala taku monika nawa

Komunkulofuta ohaku adhika evi ndyoka ewanawa lyomawe, noombwa dhomomeya oto a dha nee dha za mo, dhaka ontela okamutenya komunkulo gwefuta.

Omvula ngele ya loko, oondjuhwa ohadhi kala dhili momwiidhi gwa ziza nawa. Ohadhi kala mo tadhi kongo uupethupethu wadho dha ngundumanena oshikondombolo.

Opena oondundu dhimwe dhoka dhili mombuga, dhimwe oonde, dhimwe oofupi. Moondundu ihamu kala iihwa oyindji lela oshoka evi ekukutu, mo ohamu mono omvula ya gwana lela, ohamu kala nee muna omamanya nande okwashangwa.

Aanafaalama mbono haya munu oohi muundama wawo nenge muudhiya wawo mono haya kala ya tula oohi dhawo ta yedhi tekula kombanda ohaya tula ko oonete, opo dhi keelele iiyagaya kayi gwile momeya.

Aanafalama mbono haya munu oohi ohaya kala taya tula omeya muundama wawo mboka haya tekulile oohi. Omeya ohaga kala taga tulwamo kominino, opo ga kale gayela nawa oohi dhikale dhina uundjolowele.

Opu na aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa . Ohadhi muninwa molwa onyama oshowo omayi. Omayi ohaga kuthwa po, e taga tulwa mokatoololi e taka pungulwa komahala gamwe gi ili.

Aanafaalama mbono haya munu oohi, oha yeya nee kumwe eta ya kala nee ya thikama pokandama hono kena oohi, ya tala oohi nkene tadhi inyenge yo taya itulilemo wo omayele.

Aanafalama mboka haya munu oohi oha yayi muundama wawo moka haya munine oohi taya kwatamo oohi ndhoka yapumbwa ya kalye nenge ya kalandithe.

Uuna omuntu aya kuuyenda nenge aka talelapo ndele ta dhipagelwa ondjuhwa, oha telekelwa wo ekaka. Oshafa wo omuntu uuna tayi mela lyondjila oha telekelwa oshimbombo nekaka.

Aanafaalama mbono haya muna oohi, muundama wawo moka ya tungila oohi, ohamu kala tamu tulwa omeya ngoka ga yela nawa, yo taya tula mo wo iikulya kehe ethimbo, opo oohi dhi vule oku koka noku vala.

Mongaashingeyi aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo momashina. Iimeno hayi kunwa owala yi li meni lyetungo e tayi mono oonte dhetango okuziilila koolamba ndhoka dhi li metungo moka.

Mombuga oha mu adhikwa omavi ngoka haga kala ga pepwa kombepo ge na oondjila dha sindolola nomuntu ngele wega tala oto ti owala oga hongwa ashike ina ga hongwa eshito owala nombepo iha mu kala nande oshihwa nande omwiidhi gwasha aawe oha mu kala mwatoka.

Aantu mboka yena oofalama dhokutekula uuyuhwa, uuyuhwa mbuka ohawu kala watulwa mehala enene nene moka hamu kala mwatulwa uupokopoko, mboka hawu kala watulwa omeya oshowo iikulya yuuyuhwena.

Aanafaalama mboka yena iikunino muna iimeno, iimeno ohayi kala ya topolwa muukolo muutendo, ya kunwa muunayilona. Nongele ya koko ohaya kutha mo yimwe opo ya vule ye keyi landithepo.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka hashi nana aataleli okuza kiilongo yiili noyiili. Oshinamwenyo shoka oshina othingo onde nomagulu omale. Oshinamwenyo shika ihashi lala nenge shi kaatumbe pevi ohashi hupu esiku tashi valwa.

Aanafalama miikunino yawo ohaya tekele iikunino yawo nominino ndhoka hadhi kala dhu uka mombanda tadhi shashamine omeya niikunino mbino oha yi kala nee ya ziza nawa.

Aanafaalama mboka ha ya munu oohi, muundama moka ha ya munine oohi, kombanda, oha ya kala ya tulako oonete opo ya keeleke, iiyagaya kaayi ye momeya, yi kakeke omeya goohi.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo miikunino yawo. Ohaye yi kunu nee yili momukweyo yalandulathana nopomakota giimeno mpoka ohapu kala pwatondoka, ominino ndhoka hadhi kala tadhi zi omeya.

Oondjuhwa ohadhi munwa molwa onyama yadho noshowo omayi ngoka ge holike. Oondjuhwa ohadhi munwa tadhi tulilwa iikulya yadho metemba nomeya, opo dhi vule dhi lye dhi koke dho dhi vale nawa.

Aanafalama mbono haya tekula oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka nohaya hala omweelelo, opo ya vule okuka taagulukitha oshama. Ohaya kutha oonete taya kwata mo oohi ndhoka dha koka.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu, naantu ohaya ka tunga nee moondundu mono, kutya oondunda dhokulala, aatalelipo mboka hayeya oku talelapo oshilongo shetu.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika uumeno mboka hawu tulako iiyimati mbyoka hayi kala yafa uutanga yina uukegwa kombanda. Iiyimati mbika oyi holike unene koonyule dhuùpaka.

Opuna aanafalama yamwe mboka yena iikuku yo kumuna oombaka. Oombaka odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka yi hole momeya. Ohadhi muninwa nee omayi noshowo onyama yadho.

Aanafaalama mbono yena iikuku yoku tekula oondjuhwa, oondjuhwa ohadhi kala dha tulwa muukololo, no komeho gadho ohaku kala kwa tulwa uupokopoko mboka hawu kala wa tulwa iikulya nomeya.

Momuthigululwakalo gwAawambo omuna ondunda ndjoka yOshiwambo. Ondunda ndjono ohayi kala nee ya kumbwa nomwiidhi, tayinkala ya tungwa noodhopi dheloya.

Opu na uushina mboka wa ndulukwa po mongashingeyi. Uushina mboka hawu tete nokugongela omwiidhi. Aantu ihaya mono we iihuna kokuteta omwiidhi nomatemo.

Komahala ngoka ngaashi kombinga yaKavango hoka ku na omilonga oho adha ku na oondjamba tadhi nu omeya . Oho adha woo aantu taya ende kombanda yomeya ye li muuhauto mboka wo momeya.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohaya kala yedhi tula muukololo. No komeho goondjuhwa ohaku kala ku na uukololo ,mboka hawu kala wa tulwa iikulya oshowo omeya goondjuhwa. Nomayi ngele tadhi vala ohaga tondoka gu uka muukololo.

Opuna pomahala gamwe mpoka aantu ha ya yi po yeki iyuvithe oshimwenyo ngaashi momatitano, uuna ya longa iisimpo yawo, uuna kwali ya tula oombunda moshihwa.

Omambakumbaku mongaashingeyi ogo taga dhana onkandangala muunafalama, oshoka ohaga longithwa oku pulula evi muule wethimbo ehupi shi vulithe oku longa koonyala.

Aanafaalama mbono hayamunu oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi kala nee dhatulwa mehala enene nometala ele, omo nee hadhikala dhili mumwe moka oshoka ohadhi kala odhindji tadhi pelwamo iikulya nomeya.

Opu na omahala ngoka omawanawa ga tungwa ge li moondundu, naantu mboka haye ya okutalela po oshilongo shampa ya mana olweendo lwawo lwesiku ndyoka ohaya yi komahala ngoka ya ka lale yo ya thuwe po. Komahala hono ohaku kala ta ku monika nawa.

Mombuga ohamu adhika oondundu oonene. Ohamu kala mwa totwa oondjila moka hamu ende aantu mboka haye ya okutalela po oshilongo. Ohaye ya okutala uunshitwe waNamibia nkene wu li yo taya futu.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya mono we iihuna yokuteta nokugongela omwiidhi, oshoka ohaya longitha owala uushina mboka wa ndulukwa po wokugongela nokuteta omwiidhi.

Ehumokomeho sho lyuuka komeho nethimbo sho lyuuka komeho aantu ihaya longithawe omatemo okupapula opo ya nengeneke evi, ihe ohaya longitha owala uushina mboka wa ndulukwa po woku nengeneka hawu tulwa omahooli.

Opuna oofaabulika ndhoka hadhi longo nomatama, oto adha mo ne aaniilonga ya zala omakalanyanya omambulawu nuugala komutse woku keelela omafufu kaagaye momatama ngoka taya longo nago.

Uuna aantu yateya iilikolomwa yawo momapya gawo, ohaye yi tula mooshako opo ya vule ye keyi landithe, yo yiimonene mo iiyemo yawo yo yi iyambidhidhe niipumbiwa yawo.

Oomeme nayo mongashingeyi ohaya kutha ombinga mokumuna oohi. Otwa adha ya londa kombanda yuundama wawo woohi , taya tula ko oonete opo dhi keelele iiyagaya yaa ye momeya.

Opuna omahala ngoka gomavululukilo naantu oha yayi ne komahala ngaka gomavululukilo opo ya kathuwe po, komahala huka ohaku adhikwa omilunga omileleka nomiti dha ziza nawa.

Aantu mbono haya munu oohi, muundama mboka haya munine oohi ohaya kala taya tulamo iikulya, opo oohi dhilye, dho dhi vule oku koka. Nuundama mbuka ohawu kala wa topolwa muukololo.

Aanafaalama mongashingeyi ngele taya kunu miikunino yawo ohaya kunumo oomboga dhoka dhuushimba, ohadhi kunwa dhili momikweyo dha landulathana nopokati ohadhi kala dha pitithapo omahala.

Mongaashingeyi aanafaalama oye ya po nomikalo odhindji dho kukuna iinima yawo. Iimeno hayi kunwa owala momatungu ngoka gopashinanena ngaashi uuhilili. Uuhilili ohawu kunwa nee wu ka longithwa iinima ya yoolokathana.

Otuna omahala ngoka omawanawa goku vululukwa. Omahala ngaka ohaga kala ga tungwa kooha dhomikulo dhomilonga, ohapu kala puna okangwena okawanawa, osho wo iipundi mbyoka iiwanawa noku kuutumba.

Omambakumbaku mongashingeyi oga longwa gena omatemo gayoolokathana. Opuna omatemo ngoka gokupulula mevi ndyoka epu, po opuna omatemo ngoka gokupulula mevi ndyoka li na omamanya, nohali nengeneke omamanya.

Aanafaalama mbono haya muna oohi, muundama wawo moka haya tekulile oohi dhawo kombanda ohaya kala ya tulako oonete, ndhoka hadhi keelele iiyagaya opo yaaye momeya.

Opuna aanafaalama mboka haya tekula oohi. Oohi dhoka ohadhi tekulwa nee muundama mboka ya tungapo nande ya landa. Oohi dhoka odhili pamaludhi opuna oohi dhoka hadhi kala ooshunga oshowo oontokele.

Aanafalama ngaashingeyi oye ya po nomikalo dhimwe dhokutekela iikunino, ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha dhatondoka pomakota giimeno yawo. Ohadhi kala dhi na uumbululu mboka ha wu kala ta wu ziya omeya.

Oondjuhwa dhoshiwambo odha simanekwa lela oshoka odha talikako dhina onyama ontoye. Opuna nee aantu mboka hayedhi tekula ohaya kala nee tayedhi pe iikulya nomeya opo dhi vule okukoka noku vala.

Aanafalama mboka haa tekula oohi , ohaa kala yatunga uundama moka haya tekulile oohi dhawo .naantu oha yeya nee aanafalama akwawo tayi tulilemo omadhiladhilo.

Opu na oonyanga ndhoka oontiligane. Ohadhi longithwa okutowaleka omahoka nosho woo okupanga omashikisha. Ohadhi kala dha pakelwa momambamba.

Opena aantu mboka haya munu oombaka. Oombaka odho iikwamawawa mboka yi na omilungu dha mbashalala osho wo omakala ngoka giikwata kumwe.

Opu na omahala gamwe ga tungwa goma vululukilo mpono hapu kala pu na uundama wokuyoga oshowo uupundi. Aantu ohaya yi po unene pomathimbo gomafudho, opo ya ka iyuvithe nawa yo taya ikutha uupyu.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala ye na uundama moka haya munine oohi dhawo. Aanafaalama ohaye ye ya nduno kaanafaalama ooyakwawo, opo ya pewe omayele nkene ye na okumuna oohi dhawo dhi na uundjolowele nokudhi sila oshimpwiyu.

Omatama ogo iinima mbyono hayi longithwa oku towalekitha omihoka. Omatama ohaga kunwa nee kiiti, ohaga kala omazizi, etaga ningi oma tiligane.

Aantu paife ihaya mono we iihuna yoku papula momapya, ohaya longitha owala omambakumbaku okupulula. Embakumbaku ohali pulula owala epya tali puko muule wethimbo efupi.

Opena omaendo ngoka haga adhika moondundu ,omaendo olyo ehala lyaantu mboka yaana omapaya aantu mboka ya thanga uuzilo mboka ya ka likola omapaya mboka ya lokola oombeke mpoka ya fumvikwa oha pu tulwa edhidhiliko lyomaendo.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longowe nuudhigu okutekala iikunino yawo, ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhikala dhatsuwa uumbululu wuuka moondjila dhoofoola nomeya taga tondoka nee moondjila dhoofoola moka.

Momuthigululwakalo gwaawambo opuna ehala ndoka hakutiwa oshini, poshini opo mpoka hapu tsilwa iilya. ohapu adhikwa nee oshini nomihi pashiwambo oshini ihashitumbwa megumbo ashike omuhi ohaguvulu okukatsa kondje.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala taya kutha mo iiyagaya muundama mboka haya munine oohi, opo oohi kaadhi kwatwe komikithi.

Komunkulofuto oko hoka efuta lya tsakanena nevi. Ohaku adhika omamanya ngoka haga kala ga wegwa komeya ngoka hage ya gi idhenge ko nomakuthikuthi.

Opu na omahala gamwe ga tungwa geli mokati komiti lela, naantu mbono ye hole okukala mokati komiti ohaya tungu omalukalwa gawo mpoka, nohaga kala nee taga monika nawa lela.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno ohaye ya kumwe e taya itulile mo omayele nohaya kutha ethano ya kuutumba piimeno yawo ya ziza nawa nohaya kala lela ya nyanyukwa.

Opu na oondundu ndhoka oonene dhomamanya. Omamanya ngoka ohaga kala omanene lela na oto vulu nando okulonda ko kombanda yondundu hoka oto thenunuka ko.

Aantu mongaashingeyi oya kotoka oya tungu omahala ngoka omawanawa mokuti mombuga. Omahala ngaka ohaga kala omawanawa ga tungwa pombanda po opuna omeya. Aantu mboka ha yeya oku talelapo oshilongo oko haya ka lala komahala hoka taya tala uushitwe.

Kombinga ndjoka yaSwakopmund naMbaye ohaku adhika oondeina. Aantu ohaya yi nduno ya ka hinge oohauto dhawo koondeina huka momafudho.

Aanafaalama mongaashingeyi ohaa kunu uuhilili pamukalo ngoka gopashinanena. Hawu kunwa owala wa mena kombanda yoonayilona opo wu vule wu ka longithwe momikalo dha yoolokathana.

Oondundu dhimwe odha ningwa po komamanya. Omamanya ngono ohaga kala nee taga tanduka, nomomahala mono muna oondundu ohamu kala mwa mbugapala mwaana nande oshihwa no ohamu kala omwiidhi omushona lela .

Aawambo ohaya tungu oontungwa moombale, haya tungu mo omalilo. Momalilo omo hamu telekelwa oshimbombo shoka shomahangu uuna tashi pewa aayenda.

Moondundu ohamu adhika omahala moka hamu kala mwa tondoka omeya. Omeya ngoka ohaga hoko mo nduno ondjila e taga ningi mo omalambo e taga kungulula po evi niimeno yimwe.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi kala dha tulwa muukololo moka hadhi kala dha patelwa mo. Komeho ohaku kala kwa tulwa etemba ndyoka hali kala lya tulwa iikulya yoondjuhwa nomeya, opo kaadhi sile mo ondjala dho dhaa sile mo kenota.

Opena omambakumbaku ngoka ga ndulukwa gena omatemo go kuteta noku gongela omwiidhi mongonga. Na ngaashingeyi aanafaalama ihaa mono we iihuna ngele tashi ya koku gongela omwiidhi gwawo.

Aanafalama mongashingeyi ngele taya kunu iimeno yawo ohayi kunwa yili momukweyo yalandulathano nopomakota giimeno ohapu kala nee pwatondoka ominino dhono hadhi kala tadhi tekele.

Mombuga yaNamibia opu na ehala ndyoka li na oondundu nopokati koondundu ohapu kala pu na oshinima sha fa okathilalambo shoka hashi kala shi na omeya. Kooha ohaku kala ku na iihwa ya kundukidha uuthilalambo mboka, uulonga mboka hawu kala pokati koondundu.

Aanafalama mboka haya munu oohi oha ya tungu uundama wawo wokumunina oohi nuundama mbuka oha wu kala wa topolwa muukololo, uukololo mono oohi hadhi kala dha topolwa.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa ohaya kala ye na omatala omanene omaleeleeka moka uuyuhwa hawu kala tawu muninwa, tawu pewelwa iikulya nomeya, opo wu vule okukoka.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu. Oondundu ohadhi kala dhimwe oonde dhimwe ofupi. Oha mu adhika omwiidhi omiishona nuungate uushona. Nomiiti dhamena omalompalompa mpaka naampeya ka.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe shoka oshinene miinamwenyo ayihe, ondjamba oyina omunkati ngoka hayi kala tayi fundu nago mevi. yo oyina woo omakutsi omanene gapatalala nomatende.

Komukulofuta oko hoka efuta lyatsaakanena nevi, noha ku adhika evi ndyoka lyomawe nevi ndyoka ngele lyapepwa kombepo ohali ningi po oondundu naantu oyehole okukala yalonda koondundu hoka.

Opuna omeya ngoka hagakala omayelele nawa, noohi ngele dhili momeya moka oho kala wedhi tala nawa tovulu ngele owuna ekupa tovulu okuyitsamo nekupa.

Opuna oonyanga ndhoka oontiligane. Oonyanga ndhoka odha simana oshoka ohadhi longithwa miinima oyindji . Ohadhi longithwa ngaashi okuteleka iikulya, oshowoo okupanga omashikisha.

Opuna uundama mboka woohi, oohi ngele dhakoko nee dhili muundama mono ohadhi ningi omapompo, omapompo ohaga kala nee taga dhana momeya, taga dhana omeya nomishila dhago.

Mongashingeyi aanafalama ohaya kunu iilikolomwa yawo kehe ethimbo lyomumvo kutya opo kwenye, oshoka ohaya longitha owala ominino dhoka hadhi kala tadhi tekele iimeno.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu uuna taya teya iikunomwa yawo, ohaya longitha owala omashina ngoka goko lusheno. Muule wethimbo efupi olya mana nale okuteya naantu oonkondo dhawo ihadhi hepa we.

Aanafaalama ngaashingeyi ohaya longitha owala ominino oku tekela iimeno yawo, ominino ohashi kala nee dha tondoka pokati kiimeno dha tsuwa uumbuthulu nohadhi kala tadhi ndonda omeya guuka pomakota giimeno yo iimeno tayi koko nawa ya hapa nee.

Aanafalama yomongashiingeyi iimeno yawo oha yeyi kunu owala momahala ngoka gena oonete pombanda dhokudhinda oonte dhetango.

Aanafaalama mboka ha ya munu oohi oha yalongitha uunete, uushipa oku kuthamo nokudhindamo iiyagaya momeya gawo opo omeya ga kale ga yela nawa oohi dhaa hakwate komikithi.

Mombuga ohamu adhika evi ndyoka hali kala lyaa na nando omiti dha sha, mo ohamu kala mu na omwiidhi omushona. Ohamu kala mu na omilonga ndhoka hadhi kala dha tondoka mo dhi na omeya.

Aanafaalama mongashingeyi ngele taya kunu iikunomwa yawo miikununo, ohaya andjaganeke ominino ndhoka hadhi tekele iikunino yawo , ohadhi kala dhi na uumbululu mboka tawu shashamine wuuka pomakota giimeno.

Aawambo ngele ya teya iilikolomwa yawo ohayeyi tula mooshako haya tula mo iinima ngaashi iilya, omakunde nomapungu yo yaka landithe nenge yeyi pungule.

Ope na omahala gamwe ngono hapu kala pwa kuna oomwiidhi ngono haku tiwa ongwena. Ohapu kala nee omiti ndhono dhoongala nominzile omiwanawa. Aantu ohaya yi komahala ngoka pomafudho opo ya ka thuwe po yu u vite ombili.

Ombuga ya Namibia ohamu adhika oshimeno shono shili shasimana hashi ithanwa welwistchia mirabilis. oshimeno shika oshina omafo ga pakalala. ohashi kala mombuga

Mokuti nenge mombuga ohamu adhikwa oondundu nomamanya ngoka haga kala ga tanduka geli pevi lyoondundu omo wo moka hamu adhika omuti ngoka gwa simana hagu ulike iimaliwa iikukutu ya Namibia ngoka hagu ithanwa akuti queve tree.

Mongashingeyi ehumokomeho sho lya uka komeho nethimbo otali ende lya uka komeho. Aantu ohaya longitha uushina mboka wo ku nengeneka evi, ihaya longitha we omatemo okupapula.

Aanafalama mboka haya muna oohi oha ya kala ya thikama komikulo dhuundama wayo taya tale nkene omeya ge li notaya tala wo oohi dhawo odhina wo uundjolowele.

Opu na uundama mboka wokutekulila oohi hawu landwa. Aanafaalama mboka haya tekula oohi muundama moka ohaya kala ya tula mo omeya ngoka ga yela nawa, haga tulwa mo kominino, yo taya tula mo oohi dhawo.

Opu na omahala ngoka omawanawa ga tungwa ge li mombuga. Ohaga kala ga tungwa ge li pombanda. Komahala huka aatalelipo oko nduno haya yi ya ka thuwe po uuna ya mana olweendo lwawo lwesiku ndyoka.

Opu na aanafaalama mboka haya kunu oomboga ndhoka dhopashinanena. Oomboga ndhika ohadhi kunwa nee dhi li momukweyo melandulathano, e tadhi kala tadhi tekelwa, opo dhi vule okukoka nawa dhi teywe ko.

Aanafalama ngele taya kunu iimeno yawo ohaya kunu owala kutya omethimbo lyokwenye, oshoka mongaashingeyi ohaya longitha ominino ndhoka haya tekelitha iimeno yawo hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno.

Uuna omuntu teende eli modhila oha kala a tala pevi, pevi ohapu kala pwa thethengana nomiti ohadhi kala nga wu wete dhafa dha tutumana kashona nomatale oho kala wega tala.

Aanafalama mongashingeyi ohayi kunu iimeno yawo momikalo dha yolokathana. Iimeno yimwe ohayi kunwa owala kiitenda yili momatungo ngoka gopashinanena nohayi kala yaziza nawa.

Opu na omahala gamwe ngoka omawanawa, ngoka haga kala ga tulwa oondunda ndhoka dha ningwa moopaala e tadhi kumbwa noomwiidhi. Ohamu adhika uusikopa uuwanawa.

Aanafaalama mbono haya munu oohi opuna mbono hayalanda uundama mbono hawu kala tawu tulwa omeya kominino ,nuundama mbono ohawu kala wuli menilyetungo enene.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu mpaka naampeyaka, dhimwe oonde nadhimwe oofupi. Ihamu adhika iihwa nomwiidhi ogundji oshoka mombuga ihamu mono omvula ya gwana.

Aanafaalama mbono yena uundama woku tekula oohi , ohaya fulu iilambo taya tula mo oothayila miilambo moka taya tulamo omeya nokombanda ohaya tula ko uunete.

Aanafaalama mbono haya munu oombaka ohaya kala ye dhi tula mehala lya andjuka nawa nohadhi kala mo tadhi ende tadhi kongo iipethipethi yadho. Oombaka iikwamawawa mbyoka yi hole okukala momeya.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinenenene miinamwenyo iikwawo. Oshi na omunkati ngoka hashi kala tashi funditha nasho omavi nenge hashi longitha okunwa omeya. Oshi na omatende omanene. Ondjamba oya nika oshiponga noonkondo.

Oondundu ohadhi adhika mombuga yaNamibia. Oondundu ohadhi kala dhina omamanya gagongala pevi. Moondundu ihamu kala omiti odhindji nomwiidhi.

Aanafaalama mbono haya munu oondjuhwa molwa omayi, oondjuhwa ohadhi kala dha tulwa nee muukololo. Nomayi sho taga valwa, otaga ngoongola owala gu uka muukololo wumwe wu li po.

Opuna pomahala mpoka hapu adhika omithitu, ohapu kala woo puna egweyo lyomeya, omeya ngoka haga kala taga gu, taga zi momamanya gopombanda taga tondoka guuka pomamanya ngoka gopevi.

Aantu mbono haya munu oohi momatale mono haya munine oohi dhawo, kombanda ohaya kala ya tula ko iipilangi hoka haya kala taya ende taya tala ngele omeya oge li nawa ko oko haya ende ngele taya umbile iikulya momeya.

Aanafalama mboka yena uundama woku muna oohi muundama moka oha kala taya tula mo omeya ngoka omayelele. Yo taya tulile mo wo oohi dhawo iikulya opo dhi vule oku koka noku vala.

Mo Namibia omuna omuhoko ngoka gwaaHimba. Aahimba oyo yamwe mboka ya simaneka noya kalekapo omuthigululwakalo gwawo. Ihaya zala nande iikutu yasha.

Oongombe ndhoka dhoombalamana dhomakonda omatokele nomaluudhe ,odho oongombe ndhoka hadhi munwa molwa omahini gadho.

Opu na oondjamba ndhoka dhi na omakutsi nominkati. Oondjamba odhi na oshipa shoka oshikukutu, omakutsi gadho ohaga kala ga pakalala. Odhi na omakondo omanene haga ithanwa taku ti omatende.

Ngele wuuka koSwakopmund nande koWalvis Bay, opate oya enda komunkulofuta, nokomunkulofuta hoka okwa tungwa uudhopi opo oohauto kayi idhenge mefuta.

Aanafalama mboka haya munu oohi momatale gawo muka mu na oohi kombanda ohaya kala ya dhengela ko iipilangi hoka haya endele uuna taya haaleke notaya umbile iikukya oohi momeya.

Mongaashingeyi wehumokomeho lyo taliyi nethimbo lyu uka komeho iinima iiwanawa nayo otayi ndulukwa. Aantu ihaya longo we nomatemo oku papula ihe ohaya longithwa owala uushina mboka hawu tulwa omahooli tawu nengeneke evi.

Ope na omahala gamwe ngoka omawanawa haga kala ga tungwa mpoka hapu kala pu na ongwena ya ziza nawa. Pomahala mpaka, opo aantu haya yi yeki iyuvithe nawa uuna ye li momafudho.

Mongashingeyi iikunino ohayi tekelwa owala komino ndhoka hadhi kala tadhi shashamine omeya gu uka mombanda taga gwile komafo giimeno mbyoka yi li moshikunino, nohayi kala ya ziza nawa, ya hapa nawa lela.

Mongashi ngeyi aantu ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga teya omwiidhi noku gongela omwiidhi noku yelawo oonkenya ndhoka dhili momwiidhi.

Aanafaalama yongashingeyi ohaya tekele iimeno yawo taya longitha ominino, ndhoka hadhi kala dha tondoka, pomakota giikunino yawo. Ominino ndhika ohadhi kala dhu ululwa uumbuthulu mboka hawu kala tawu shashamine omeya.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshile, shina othingo onde nomagulu omale. Onduli ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyo ili nongele yeya moshilongo yeya okutalela po ohaya futu.

Aanafaalama mboka haya munu oohi dhawo ohaya ningi uundombe woohi, mboka haya kala ya dhengela niipilangi taya tula mo oothayila nomeya. Ohaya kala nduno taya umbile mo iikulya oohi dhi lye.

Mombuga yaNamibia oha mu adhika oondundu nomwiidhi omushona nomiti dha mena mpaka naampeyaka. Oha mu adhika woo oondjila. Moondjila moka omo ha mu ende aatalelipo mboka haye ya moshilongo.

Momahala gamwe ngono gokwiiyuvithila nawa nokuvululukilwa ohapu kala omilunga omile nomuntu oha kala nee a lala kokapundi hono ka fa okambete ta tula omwenyo gwe pehala oshowo omadhiladhilo ge.

Kominkulofuta ohaku adhika omamanya ngoka gamwe haga kala guundulilwako komakuthikuthi gomeya . Omamanya ngoka ohaga kala ne ga dhengwa kumwe komakuthikuthi gomeya nohaga kala ga wegwa komeya.

Opena oongombe dhoka hadhi muninwa owala omashini. Oongombe dhika oombalamana dhoka hadhi kala dhina omayala omatokele nomaluudhe. Oongombe dhika ohadhi gandja omashini ogendji lela.

Aantu mboka haya munu oohi oyena uundama wawo woohi. Muundama moka ohamu kala tamu tulwa omeya taga ziilile mominino nohamu kala muna oothayila meni.

Kombinga yimwe yoshilongo shaNamibia ohaku adhika oondundu uunene kombinga ndjoka yanika ombuga. Koondundu hoka ohaku adhika nee iihwa mbyoka iifupi nomwiidhi.

Opuna omambakumbaku ngoka gena omatemo ga ndulukwa po owala goku teta noku heya omwiidhi go taga gangele woo omwiidhi ngoka mongonga . Nomongashiigeyi aanafaalama ihaya mono wee iihuna okuteta noku gongela omwiidhi ngoka .

Mombuga ohamu adhika oondundu ndhoka oonene dhimwe oonde nadhimwe oofupi. Ohamu kala nee mwa totwa oondjila moka hamu ende aantu mboka ha yeya oku talela po oshilongo shetu taya zi kiilongo yilwe .

Opuna aanafalama mboka haya munu oohi, ohaya kutha ne uuhi mboka uushona komadhiya gamwe gi ili yo taye ya yamune uuhi mboka uushona muundama wawo nenge momadhiya gawo.

Aanafalama mbono haya tekula oohi ohaya kala taya topola uundama wokutekula oohi yewu topola muukololo owundji oshoka oohi oonene itadhi vulu okukala mumwe nuuhi mboka uushona.

Opu na aantu mboka haya longo niinima mbyoka yoku towaleka moombiga. Ohaya kala ihe ya zala omanyala noombayikitha nuundjatha woku keelela oombahiteli dhaaye nando okiikulya mbyoka.

Aanafaalama mboka yoohi ohaya kala ye na uundama wawo mboka woohi haya kala ya tula mo omeya noohi taye dhi tulile mo iikulya, opo dhi vule okukoka nawa nongele dha koko ohaye dhi kwatama ya ka taagulukithe oshama.

Opu na omahala gamwe ngono haga adhikwa unene moombuga nenge momakuti. Omahala ngano unene oga tungilwapo aantu mboka haye ya okutalelapo oshilongo taya zi kondje yiilongo oha pu kala nee pu na uutala.

Opuna evi ndyoka hali kala lya gongelwa kombepo hali adhika unene komikulo futa. Aantu ohaya kutha iitukutuku yawo pethimbo lyomafudho taya ka hinga iitukutuku yawo koondundu hoka.

Mombuga moka mu na iikulundundu otwaadha nawa mwa ziza ethimbo limwe. Oha mu kala mwa ziza nawa ngele omvula ya loka. Iimeno ohayi kala nee yi na omafo omazizi nawa.

Ego lyomeya. Omeya oha gakala ta gatondoka ta gazi pombanda ta gakungulukile pevi. Omeya sho ta gatondoka ngawo oha gakala ta gawege omamanya, nomamanya ngono oha gakala gena omuthenu.

Opena omahala ngoka geli gatungwa moondunda. Omahala ngoka uunene ohaga kala oondundu dhokulala naatalelipo mboka yeya moshilongo oye hole oku kalala komahala ngoka taya tala oondundu.

Aanafaalama mboka haya tekula oondjuuhwa nenge yena iikuku yoondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohaya kala yedhi tula muukololo mboka hawu kala wuukilila, hadhi pewelwa mo iikulya nomeya.

Oohi ngele dhili momeya ohadhi kala tadhi dhana, tadhi dhenge omeya nomeya ohaga kala ne taga nuka mombanda, ohadhi kala mo ne tadhi toyo ngaashi oohi dhoka dhi holike dho makende.

Mongaashingeyi aanafaalama ohaya kunu uuhilili momahala ngoka omawanawa gopashinanena. Uuhilili mbuka ohawu kunwa tawu te wa e tawu ka longithwa iinima oyindji ya yoolokathana yomaludhi nomaludhi.

Mombuga ohamu adhika oondundu nomamanya ngoka haga kala gi igongela pevi lyoondundu. Ohamu kala mwa toka tooto mwaa hena nande omwiidhi. Ohamu adhika mwa mwena iimeno yimwe mbyoka komamanya

Mombuga moka muna oondundu aantu ohaya kala ya tota mo uundjila. Moka haya ende. Uundjila mboka ohawu totwa monee oshoka owo hawu kala uufupi nande ngele omuntu te ende mo nande otayi kiilongo.

Aanafalama mboka haya kunu oomboga dhawo. Ohaye dhi tekele nominino dhoka hadhi kala dha tondoka momakota goomboga. Oomboga dhoka ohadhi kala nee dha ziza nawa , dha tekelwa nawa.

Mongaashingeyi omugundjuka okwa pumbwa okunyangadhala, ngele oho kala owala wu li mombete wa lala wi isitha pokati komagulu nena ito kwata sha, aalumentu aakweni otaya longo yi itula mo manga we ekama owala.

Momeya ohamu kala oohi dhomaludhi gayooloka . Otuna oohi ndhoka oontiligane dhina uutotono uuluudhe. Mo ohamu adhika wo oohi ndhoka oontekele dhina omalwaala oma mbulau nongele owedhi tala oto hala wutye itoli, ihe mboka yehole pomapunda ohaya li owala.

Oongombe ndhoka hadhi munwa ohadhi kala dhatulwa miitenda , hadhi kala owala dhapitithako oothingo ndhoka hadhi kala dhuuka metemba moka hamu kala muna iikulya tadhi li.

Aanafalama yo ngaashi ngeyi iha yalongo we nuudhigu ngele ta ya tekele iikunomwa ya wo. Oha longitha owala ominino ndhoka ha dhikala dhatondoka pomakota giimeno dhatya uumbululu tawu shasha omeya.

Opuna omahala ngoka geli mokuti, ngoka haga kala geli pokati kiikulundundu. Oto adha nee ihe taku tondoka omeya komamanya hoka. Omeya ngaka sho taga tondoka komamanya, ohaga ningi omamanya ga kale gena omuthenu.

Uuna omvula yaloka, elundu ohali kala lyaziza nawa, noondjuhwa oto adha ihe dhili momwiidhi moka, tadhi konaakona uupethulepethu wadho, tadhi shomona. Ohadhi kala ihe dha ngundumanena shikondombolo.

Komukunkulofuta oko hoka omakuthikuthi gwefuta hage ya gi idhenge go taga dhenge omamanya taga wege omamanya oshowo ga kungulule evi.

Opuna oongombe dhoka dho ma mbalamana, oongombe dhoka dho mayala omatokele noma luudhe. Oongombe dhika ohadhi munwa, molwaasho ohadhi gandja omahini lela, ohadhi kala dhina iishawo iinene lela.

Uuna etango lyapiti, ondhila dhoka onene ngashi oontsa nomakodhi, odhi hole okukala dhanambela kiitayi mbyoka yili kohulo yomuti.

Opena omahala ngoka gatungwa omawanawa. Omahala ngono ogatungwa nee uunee opo hapu lala aantu mboka ha yeya okutalelapo oshilongo.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka oshile shina othingo onde nomangulu omale ohashinana ne atalelipo okuza kiilongo yilwe yeye yatale oshinamwenyo shoka nkene shili.

Iimeno mongashingeyi ohayi kunwa momahala omawanawa, hayi kalamo owala toti oyili meyana lya getsameni yu uvite nawa lela yu uvite ombili lelalela.

Otuna omakuti ngoka ge na omiti omi leeleka dhu ukilila. Naantu oha ya toto nee oondjila dheenda pokati komiti mpoka ,taya ende ya kayila oonkambe.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi ngele yamono kutya oohi dhawo odha koka nodha adha okuliwa ohaya kwatamo oohi ndhoka oonene opo yavule yeke dhilandithe nenge yaka ninge osheelelwa komagumbo gawo

Ondjamba ngele oya thigwa po onshona nena opuna aantu mboka haya sile oondjamba oshimpwiyu hayedhi pe omahini, hadhi pelwa nee momandini opo dhi vule okukoka dhi ninge oondjamba oonene.

Opuna omahala ngono omawanawa lela. Omahala ngono ohaga adhika unene momahala mono hamu telekwa iikulya mbyoka iitoye, ohamu adhika nee iitafula mbyoka iiwanawa ya yalwa nomalapi omatokele, niipundi mbyoka iiwanawa ya hongwa miiti niipilangi.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu uuna taya tete nande taya heya omwiidhi. Oshoka opuna omatemo ngoka ga longwa noga ndulukiwapo, oku teta noku heya omwiidhi, ohaga kala nee ga nanwa kembakumbaku.

Komukulofuta oha ku aadhika oondhila ndhoka hakutiwa okakwaya nomandoko , ondhila ndhoka odhina oongolo oonde noothingo oonde ohadhi kala ko ne tadhi kongo iikulya yadho.

Aanafalama yokumuna oohii momatale ngawo moka haya tekulile oohii dhawo ohaya kala ya tenda mo uukololo noonete ya topola oohii.

Iipundi mbyoka yomashofa oya simanekwa muuyuni mbuka wo ngashiingeyi. Iipundi mbyoka ohayi longwa nee miipilangi tayi tulwa omafulaafula kombanda opo na omuntu to kuutumba mo owu uvite nawa.

Opuna iinamwenyo mbyoka hayi ithanwa taku ti ondjima, ondjima oyili molupe lomuntu omolwaasho owala yo oyina omafufu nomushila. Opuna woo aantu mboka yafa oondjima kiipala yawo.

Oshilandopangelo shaNamibia oVenduka. Oshilandopangelo shaNamibia osha tunga shina omatungo ngoka omaleleeka giilonda noopate dha tungwa pamuthika gopombanda.

Aanafalama mbono haya muna oohi muundama wawo mbono wuna oohi kombanda ohaa dhengeleko iikuku yoondjujwa noondjuhwa sho tadhi ningi onyata oyuka owala mokandama koohi yo yi wape okulikapo koohi.

Aanafalama mboka haya munu oohi muundama wawo woohi ohamu kala muna oohi dhayolokathana. Ohamu kala oohi dhimwe oonshunga, dhimwe oontiligane noohi dhimwe odhafa uunawandesha molwala.

Oongombe ndhoka oombalamana, ndhoka dhomakonda omaluudhe nomatokele ohadhi muninwa omahini oshoka ohadhi vulu okugandja omahini ogendji lela nohadhi kala dhina na ooshawo oonene dhi na omahini.

Aanafaalama mbono haya munu oohi, uundama wawo ohawu kala wa topolwa muukololo. Oohi ohadhi kala dha topolwa muukololo moka. Ohaya ende nee kombanda hoka taya umbile iikulya momeya opo oohi dhi vule okulya dho dhi koke dhi vale.

Aanafaalama mbono haya muna oombaka mehala moka haya kala ya tula oombaka dhawo ohaya kala ya tunga mo uundama mboka wu na omeya, oshoka ombaka osho oshikwamawawa shoka shi hole momeya lela.

Mehala moka hamu edhililwa iiyamakuti metosha omuna uundombe moka iiyamakuti ha yiyi yikanwe omeya. Iiyamakuti ohayi tsakanene nee pondombe mpoka.

Moondundu ngaashi mOvenduka omu na uundjila mboka uufupi, mboka aantu ye wu tota, oshoka inaya hala oku enda taya dhingoloka ondjila ndjoka onde. Uundjila mboka ohawu kala wa pita wo momilamba.

Opena omahala gamwe hoka haku kala kwa mena ongwena ya ziza nawa po ohapu kala omiti ndhoka dhina oongala dha sheneka nawa naantu ohaya yipo nee pomafudho opo yaka uvithe oomwenyo dhawo nawa oshoka oomwenyo dhawo ohadhi uvu nawa ngele ya tala oongala.

Mombuga ohamu adhika oondundu ndhoka hadhi kala dhi na omamanya gi igongela pevi. Ohaku adhika wo uumeno mboka uushona. Mombuga ihamu kala iihwa nomwiidhi ogundji, oshoka ihamu mono omvula ya gwana.

Mombunga ohamwaadhika oondundu dhimwe oonde, dhimwe oofupi nangele etango tali ningine konima yoondundu uushitwe ohawu kala tawu monika nawa. Moondundu ihamwaadhika nande oomwidhi ogundji.

Aanafalama mboka yena iikuku yoondjuhwa, oondjuhwa ohadhi kala dhili metala enene eleeleka. Oha dhi kala nee dhili mumwe oshoka ohadhi kala odhindji omo nee hadhi pelwa omeya niikulya opo dhi vule okukoka.

Ehumo komeho shi talyeende lyuuka komeho niinima iiwanawa ota yiya, mongaashi ngeyi okwalongwa uushina mboka woku nengeneka evi moshikunino. Okashina haka ohaka tulwa owala omahooli ko otakatameke oku nengeneka evi.

Mombuga ohamu adhika evi ndoka lya nika omamanya niikulundundu. Ohamu adhika nee oopate ndhoka dha totwamo hamu ende aantu mboka hayeya oku talelapo oshilongo mboka haya kala taya tala uushitwe nkene wuli.

Ondjamba osho oshinamwenyo oshinene niinamwenyo iikwawo. Oshinamwenyo shika oshina omukati omule, oshina woo omakutsi ngoka omanene haga kala gapakalala nomakondo ngoka haga ithanwa omatende.

Opena omahala ngono haga kala ga tungwa geli mombuga miihwa. Ohaga kala nee ga tungwa ga londa pombanda. Naatalelipo mbono haye ya moshilongo opo nee hole okuya pomahala mpoka yeki iuvithe nawa.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo momatala ngoka omanene, ngoka gena oonete noothayila pombanda dhokudhinda oonte dhetango. Iimeno yawo ihayi kunwa we nande omongalangala yomutenya.

Aantu mbono haya munu oohi kombanda yuundama wawo woohi ohaya tulako oonete ndhono hadhi keelele iiyagaya kayiye momeya dho ohadhi keelele woo oohi kadhi yakulwemo momeya koondhila.

Mongashingeyi aanafaalama mboka ye na iikunino ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ihe ohaye yi kunu ashike yi li momatala ngoka ga tulwa oothayila noonete pombanda.

Aanafalama mboka haya tekula oohi moondama oonene ohaya kala yatopolamo nuunete waninga uukololo moka haya kala yatopolela oohi dhawo.

Mombuga ohamu adhika oondundu. Evi ndyoka lyomombuga oli na oondundu. Ihamu kala mu na omwiidhi nande iihwa oyindji, oshoka ihamu mono nande omvula ya gwana lela.

Oongolo oyo iiyamakuti mbyoka yafa yi li molupe lwondongi, ashike yo oyi na omalwala omatokele nomaludhe, otodhi adha ne dhi li pokatale komeya tadhi nu dhi li momukweyo nongele odha mono omuntu ohadhi tondoka po.

Oondundu odho yimwe yomiishitwa mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu nomamanya gi ilongela pevi lyoondundu nomiiti dha mena omalompalompa mpaka nampeyaka, nomwiidhi omushona.

Aanafalama yokumuna oondjuhwa dhOshiwambo. Oondjuhwa ohadhi kala dha tulwa mehala ndoka lya andjuka nawa. Ohamu kala mee mwa tulwa uuyaha mboka hawu kala wa tulwa iikulya nomeya. Ohamu adhikwa nee omakondombolo.

Aataleli po mboka hayeya moshilongo oye hole okuha komahala hoka kuna oondundu, oko ne haya yi komahala hoka niipundi yawo mbyoka taya dhike uutenda wawo, taya kala ne yakuutumba taya thaaneke yotayatala uunshitwe nkene wuli.

Aanafalama mbono haya munu oohi momeya mono hamu kala oohi oga pumbwa okukala gayela nawa kagena onyata opo oohi dhivule dhaakwatwe komikithi.

Aanafaalama ohaya vulu oku kuna iikunino yawo kutya omomamanya. Ohaya tekele nee iikunino yawo nomunino ngono hagu kala gwatondoka pomakota giimeno yawo ngoka guna uumbuthulu hawukala tawu shisha omeya.

Mombuga ohamu adhika oondundu, nomonduundu mono ohamu adhika iimiti dha mena dhatya omidhi dha pitakana pokati komamanya mpoka. Omiti ndhoka ohadhi hupu nuudhigu komeya, oshoka mombuga ihamu mono nande omvula ya gwana.

Aanafaalama ngaashingeyi ohaya landa owala uushina wawo mboka wokuteta omwiidhi nokugongela omwiidhi mongonga. Omwiidhi nguka ngele gwa gongelwa mongonga ohagu kukutikwa nduno e tagu ka landithwa po uuna pwaa na omwiidhi gokuliwa kiimuna.

Opena aantu mboka haya kunu iimeno kooha dho malukalwa gawo, aantu mboka oyi taala kutya ngele oongala wedhi tala otadhi ku etele ombili yokomwenyo.

Opu na aantu mbono haya munu oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi gandja onyama . Oondjuhwa ohadhi vala wo omayi ngoka haga liwa.

Ompanda osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka ya gamwena. Ompanda ohaya adhika mehala moka mu na iinamwenyo mbyoka ya gamwena. Ehala ndyoka hali ithanwa taku tiwa Etosha. Ompanda oya gamenwa molwa ooniga dhayo ndhoka dhi na ongushu.

Mombuga ohamu adhika omahala ngoka ganika iikulundundu nomamanya. Ohamu adhika wo mwamena omwiidhi omushona mpaka naampeyaka. Ohamu Kala wo mwamena omiti ndhoka hadhi vulu okuhupa uule wethimbo ele inaadhi mona omeya.

Aanafalama mongaashingeyi miikunino yawo omuna omino ndhoka hadhi kala dha tondoka po makota giimeno odho hadhi kala tadhi tekele iimeno tadhi hiha omeya.

Mongaashingeyi opwa ndulukwa uushina mboka ha wu longithwa miikunino oku nengeneke evi, okashina ha ka tulwa owala omahooli ko otaka tameke takafulu evi ta ke linengeneke.

Ngalamwithi yashiteni okwasimanekwa lela momuhoko gwaawambo. Unene ngalamwithi yashiteni ngoka gomahangu. Oye hole nee okulya ngalamwithi yashiteni nomboga ndjoka ontalala.

Mongashingeyi aanafalama yamama oku kuna ngele taya teya iikunonwa yawo mbyoka ohaya longitha owala omashina ngoka haga likolako iikunonwa yawo, nomuule wethimbo efupi eshina olya mana nale.

Mongashingeyi aanafalama ihaya mono we iihuna mokuteta, nokuheya nokugongela omwiidhi, ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka ge na omatemo gokuheya nokugongela omwiidhi mongonga.

Oonuule dhuupaka nale okwa li owala hadhi zi mokuti moka kwa li hadhi kala dhi li muukongo wiku taha iiyamakuti onga oshiyelelwa. Oonuule dhuupaka oto adha nee tadhi thaaneke komamanya.

Aantu ngele ya teya iinima yawo momapya ohaye yi tula mooshako ngaashi omakunde, iilyaalyaaka osho woo omapungu, yimwe ohaye keyi landitha komatala opo yiimonene iisimpo.

Aanafalama mbono haya munu oohi moondama dhawo moka haya munine oohi ohaya kwatamo oohi noonete taya wapalekemo opo mukala mwayela nawa oohi dhikale dhina uunjolowele dhaakwatwe nande okombahiteli nenge komikithi.

Aawambo oya simaneka iikwatelwa mbyoka kakutiwa omatiti, metiti omo nee hamu telekelwa ondjuhwa uuna megumbo mweya omuyenda.

Mombuga yaNamibia ihamu adhika oondundu nomamanya ga tanduka. Ihamu adhika iihwa oyindji noshowo omwiidhi oshoka ihamu mono nande omuloka gwa gwana lela.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka iinene. Oondjamba moNamibia odha edhililwa mehala ndyoka lya gamenwa haku tiwa Etosha. Oondjamba odhi na omakutsi omanene nomakondo ngoka omanene haku tiwa omatende noshowo omunkati ngoka hayi longitha okunwa omeya.

Opu na omahala gamwe ngoka omawanawa. Pomahala mpono ohapu adhika pwa dhikwa uutala uuwanawa. Ohapu kala wo pwa pu na uundama mboka wokuyoga moka omuntu to vulu okuya e to mbwindi wu ikuthe uupyu.

Opuna uushina mboka wa longwa woku nengeneka evi. Hawu tulwa owala omahooli, ko taka tameke okufula mevi, naantu ihaya longitha we omatemo oku papula mevi.

Ondjamba kahenge osho oshinamwenyo oshinene miinamwenyo iikwawo, shoka shi na omunkati ngoka hashi longitha okunwa osho wo omakutsi ngoka omanene gapakalala noompadhi haku tiwa omatende.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo nuudhigu ngele taya tekele iikunino yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dhatondoka pomakota giimeno dhina uumbuthulu tawu ziya omeya.

Aanafalama mbono haya munu oohi, oohi dhwo ohaya kala yedhi tula muundama mboka haya landa mboka wa sikilwa niitenda tayi tulwa oonayilona noyayedhi pelemo iikulya muundama.

Mokuti nenge mombuga ohamu adhika oondundu ndhoka hadhi kala dhi na omamanya. Ohamu adhika wo omwiidhi omushona nomiti omishona, oshoka ihamu mono nande omvula ya gwana lela.

Mombuga ohamu kala mu na oondundu nomamanya. Naantu oto odha nee ya shanga komamanya hoka noopainda uuna ngele ya ya mombuga ya ka talela po.

Ope na omahala ngoka ga tungwa momithitu momaluhwa. Oondunda ndhoka ohadhi kala nee dha tungwa dha londa, opo omuntu nande owu li mo wa lala ito vulu okulikila mo nando okomayoka.

Aanafalama mbono haya munu oondjuhwa ohadhi kala dhatulwa kiikuku. Kiikuku ohaku kala kuna uupokopoko mboka wuna iikulya nomeya noondjuhwa ohadhi kala dhalonda kolukumbeti.

Ope na oofabulika ndhoka hadhi longo nomatama. Moofaabulika moka aantu ohaya kala ya zala omanyala osho wo oombayikitha.

Aanafaalama mbono haa tekula oohi, uundama wawo ohawu kala wa topolwa muukololo. Noto adha ne omutekuli gwawo ngoka te ende pokati muundama wawo, tu umbile iikulya momeya.

Namibia osho oshilongo shetu shoka shina onzoo dhopaushitwe noshayambekwa noshina omaliko ohashinana ne aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili tayeya okutalela po oshilongo shetu nongele yeya moshilongo shetu oha ya endithwa moshihauto ndjoka handulukwapo yokwenda aatalelipo mboka yeya moshilongo.

Opuna oodhila dhoka dholudhi lwomakodhi. Oodhila dhoka ohadhi kala nee dha nambela koohi dhomiiti kiitayi. Tadhi tala mpoka tapu ende nande uuyuhwena opo dhiwu yakulepo.

Aanafaalama mbono ye na uundama wokumunina oohi, muundama mono ohamu kala mwa tulwa omeya taga endele mominino nuundama mbono ohawu kala wa topolwa pomakati, opo wu topole oohi.